lolulu gatsha lwezemfundo olukhangela ngabantwana abancinyane abasacathulayo lulugatsha olubakhangela lubanikeze imfundo evula ingqondo ukuze lalapho sebesiya ku gatsha lwakuqala ugatsha lwezemfundo yaphansi bahambe sebevuleke ingqondo sebekwazi mayelana ngokufunda

Bakhangela ngezemgundo zogaja leaphansi olwabantwana abancane libalungiselela ukulapha besika egaja lwaphansi bangene sebelolwazi benhlanganiswe imfundo ngogada lolu olukhangela ngabantwana abasa subungulayo emfundeni lubalungiselela ukuze bangene emfundweni logaja lwaphansi belolwazi

Lolu lugatsha lwezemfundo olukhangele ngezinga laphansi lufundisa abantwana ngemitshina yakulezinsuku, eyenza imfundo ibelula kubo njalo benelise ukubala lokubhala ngendlela yemitshina yakulezinsuku esikhona. Le yimitshina esetshenziswayo ezikolweni ngalezi insuku.

Lugatsha lwezemfundo , lwemfundo yaphansi, bahlanganisa ukufundisa abantwana abasesebancane, ukuze benelise ukuya kuzinga laphakathilaphakathi belolwazi olufaneleyo ukuze benelise ukuthatha izifundo zezinga elilandelayo ngokukhalipha langobunono obukhulu.

Ngabogaja lezemfundo yaphakathi laphakathi kumbe ugaja lwefundo yangaphezulu befundisa imsebenzi wezandla oyimsebenzi wokwakha lowomsebenzi uyancedisa kakhulu loba umntwana engazi okokubala okwamabhuku kodwa uyaba lomsebenzi ayenelisa ukuwenza yena ngezandla zakhe kungakhathalekile ukuthi kungapha lowomsebenzi ungumsebenzi oqakathekileyo.

Lapha kusendlini yokufundela eyabantwana kulezitulo zokuthi bahlale lamatafula wokuthi babhalele lengwalo zokulobela imbuzoyabo eyabebeyibuziwe ngiyabonalaphana kulendawo yokubhalela nxa sibhala sifundisa abantwana endlini yokufundela yiyole indlu yokufundela yabantwana yokuthi bafunde ezikolweni

Lugaja lwezemfundo lwezinga laphakathi laphakathi kusiya lwelaphezulu lufundisa izifundi mayelana lemisebenzi yezandla kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku ukuze kuphumelele imisebenzi emihle engenziwa ngezandla ekusebenzeni kulokho okuyenza kubelula ukusebenza.

Leli libhakane elithokala lapho ungena kumbe kusesibhedlela kumbe kusesikolweni elitshengisa ukuthi indawo lendawo leyi ingangaphi kwakhona ma udinga usizo lokhu kutholakala izikhathi ezinengi duzane legedi lalapho okungenwa khona kumbe endlini yokuqala yalapho usungena kuleyindawo.

Lolu lugatsha lwezemfundo olufundisa abantwana abakubanga laphakathi laphakathi osesuke kubanga laphansi esengena kubanga laphakathi laphakathi engakayifika kubanga langaphezulu so lapha kulapha afunda khona ukwenzela ukuba ayefika kuzinga laphezulu elolwazi lalokho azafuna ukuba yikho empilweni yilo leli.

Lelilizinga labafundi abaphakathi la phakathi abayabe befunda bengakayi fika kuzinga laphezulu ukuze bafike kuzinga laphezulu sebelobuqeqetshi ngalokho abazafuna ukuba yikho empilweni bengakayi ofundela imisebenzi etshiye tshiyeneyo ngakho kuleli izinga bafundiswa belungiselelwa ukuba baye kuzinga langaphezulu.

Lolu lugaja lwezemfundo. Olukhangela ngabafundi, abakuzinga eliphezulu. Abasebedlule kusekhondari levuli. Asebekhangela ngokufunda ngobuciko, bolutho abafuna ukuba yibo. Kungaba ngomongikazi, kungaba ngodokotela. Kungaba luciko lwezemfundo. Kukhangelwa ngalapha.

Ugatsha lwezemfundo yaphezulu olubona ngokufunda kwabantwana luyabanikeza izindlu zokuhlala ezibaseduzane lesikolo lapha abayabe befundela khona. Bahlala kusiya ngokuba amankazana ahlala wodwa lamajaha ahlala wodwa ukuze babeseduze lalapho abathola khona izifundo zabo ukuze benelise ukufika ngesikhathi.